Mɔɣuni n bɔŋɔ ka ti gaŋ gaŋ zaya ka nanyi chɛ katiŋ sa ka tihi bɔbli zaya n tam zoli zuɣu binkobiri maa shɛba yingoya wɔɣi wɔɣi mi ka loori gba zɛ mɔɣu maa ni ka daadama bɛ loori maa puuni.

paɣ' n ʒɛ daaga nuli ŋɔ o modila saɣim duɣini ka duɣi maa tam taangiɣu ka kom ʒɛya paɣ' so gba n za o nyɛŋa sa maa ka so chichin ka bihi gba ʒɛ o luɣi ni lihiro bihi maa so yɛla o liga n zan pa o buɣisapim zuɣ' ka tɛbuliʒɛ o tuuni

Niriba n laɣim ʒɛya ŋɔ vootin shee n bala so vootiya ka zaŋ na ni o ti niŋ? gbambila ni ka shɛba mi na piɛ foolii ʒɛya ni bi vooti shɛba ŋmaligi mi n biri luɣu din bala maa polo ka shɛba mi lihiri tooni loori n zaya ŋɔ sa ka loori maa nyɛ zaɣa ʒee ka ʒɛ loori maa gbuni.

Niriba m bori sabta n tiri bɛ maŋa bɛ kaanila saɣari ka wibaro be dinni ka soobuli dibaayi sa tingbanni bɛ sheba niŋla nusuriti ka di nyɛ zaɣa ʒehi ka sheba mee niŋ nusuriti ka di nyɛ zaɣa vakahali kom n ʒɛ bɛ nyaaga maa ni yiya sa.

Yili viɛlli n zaya ŋɔ niriba zi di gbuni yuri ayi zala yili maa ni zi shɛli maa ka yuri maa ziri lɔɣu ka so zi lɔɣu maa zuɣu ŋuni zi lɔɣu maa zuɣu maa yiɛla nɛn sabila ka pili zupiligu ka zupiligu maa gba yɛ zaɣi sabinli kom gba n doya maa ka yili maa foto yiri na kom maa puuni.

Niriba n zooi zɛya ŋɔ bi mini linjima nima n daari taba bi shɛba gbubi la tuuta nima ma tuuta nima maa shɛli nyɛ zaɣi zɛhi ma shɛŋa mi nyɛ zaɣi buluu linjima nima maa pilila zupiliti ka di mali nini pɔbirigu daadama maa gba shɛba yiɛla liiga sabila ka bi shɛba yiɛ liiga piɛlla.

Kɔm n kpe yili ni ŋɔ ka da n da bi yiya maa shɛŋa luhi ka paɣa ni doo siɣi za kɔm maa puuni ka ninvuɣu shɛba gba mi ʒɛ kpaŋa bi ka kɔm maa puuni tihi n gili bi yiya maa tihi maa shɛŋa nyɛ tia waɣila ka taha ʒɛ ni maa ni.